Bidibsi mini bipuɣinsi n zaya ŋɔ bɛ zooya pam buku nima ka bɛ gbibi gbiba buku nima pa teebuli zuɣu ka bolli pa buku nima maa zuɣu bini zaŋdi bolli tiri bidib'so ŋɔ o niŋ suhupiɛlli pam.

tihi nyɛ ʒɛnʒɛya ŋɔ ka kom zooi doya kom maa bi zɔra ka loori lu n do di puuni ka bia du n tam loori maa zuɣu bia maa so jinjɛm sabinli ka gbubi liiga piɛlli

Niriba ŋɔ zami niŋdi daa bilim shitɔɣu puuni ka bɛ ʒiya niriba maa nyɛla niriba ata m be dipuuni shitɔɣu maa puuni paliya pam chipti biɛni bisiketi nima biɛni.

niraba n ʒɛya ŋɔ niraba maa zooya pam bi piɛla foolii ʒɛya di nyɛla paati paati saha niraba maa zooya pam bi niŋ suhupiɛlli pam ka ʒɛ bi foolii ni ŋun ʒɛ fees maa yɛla liiga ʒiɛ ka so jinjɛm sabinli

A shiti duuni ka miriba ŋɔ zaya ŋɔ niriba maa zooya pam niribi maa pobi nyɛpobirisi n lihori bɛ daalaafee zuɣu

maik nim n tam teebuli ŋɔ zuɣu ŋɔ di zooya ka kanli ka mani bin pishi ni anu zuɣu ka Gbanpiɛla ʒɛ tooni gbanpiɛla maa niŋ suhupiɛlli pam bahi bi tuma zuɣu bi yɛ liiga sabila liiga ʒiɛhi zipili sabila

niraba ŋɔ ʒɛmi niŋdi bi kaya ni taada buɣuli ka bi zaŋ zali bi niŋ suhupiɛlli pam n bahi bi tuma zuɣu so ʒɛya n yɛ chinchin daliya ka bi piri namda o pili zipiligu

bohambu shee ka niraba ŋɔ bɛ ŋɔ bidib so kpuɣi bini na n ti wuhuriba din tu ni bi tumdi n dɔli sɔ shɛli bi niŋ suhupiɛlli pam bi yɛ liiga piɛla shab